Di poto lanyogi ma ki pito ma lanogine pud nen lanyogi matino kun rek poto man ti anen ma kala ngomme pud nen kala ma kidoyo lanyogi adoya.

Dano aryo ma guruko camongenye gin weng tye ki jaket i komgi kun ngat acel tye aywayo cati ki ngut cinge, ngat acel tye ki lapin cing dano i cinge,

Dako mo ma oyeyo ter iwiye te kicaa kun tye ibad got ingete tye yen madit mucung kun en tye oilo cinge malo